Palaasi jayèh Kai ay lekka am na ya mbuus am ay pakeh am tamit ay karton. Lekka yu barri mugii ci kaw ak ci suuf.

Sujer bunye tek bu am aye lejum yu bari amna aye jhen am kaneh am aye supameh nyambi aye kanja ak batenseh

Dakuway bu yeegul am ay guy ci ganaw. Nèkka tam ci wetu gaaj gi.

Pot ti meew bu am ay bin nduh yu weex am tamit yu xong khu amna bu nekuh ci suff nekuh ci ay nyakh ak pot bu am meew bamu fess

Gigeen ba ngi taxaw sol dagit bu am lu xonxu ak lu sokola , taka musór ram bu xonxu . Ñetti foto ñing ci kaw ñing ko weka ci kaw, ci koteh am tam mugii am ap buntu bu ñuul.

Xibarr bu am ay bindé yu xonxu ci kaw mugii am benna gór bu sol kos. Ci digih mugii am benna gór bu sol kos bu ñuul ak ay wèèr am. Ci suuf mugii am gór ak gigeen ñu sol lu wèèx.

Ay ginaar, yunyu togu ba pareh, defko still palat bu wekh.

Gigeen bu taxaw sol daget tam bu bula ak kalam bu bula. Ci suufi mbubu bi mugii am lu xonxu ak ci suufu sipu bi. Ci ganaw wam mugii am ap buntu bu wèèx.

Juroomi jigeen yu sol aye vest yu weex, ken kaangi taxaw gestu, kenen kaangi jongkon, ñati yu ñungi taxaw, kenki jel ñaari loxomi tek si mbagu kenki, kenen ki jel aye loxom tek chi ndogam.

Ngair Haley ku jigeen ak ku gorr gorr ki mu solu mbuba kous ak mbuba bu wax ci birr ku jigeen ki mu gi solu roubu bu wax

Epoos bu weeh, bu andak lal bu nyuul, mu am tamit baneen epoos bu nek chi kote bi, nyu am armuwaal bu nyuul tam, chi ganaaw.

Ñaari sak bu mak ak bu xala ndaw. Bu mak bi mugii am kulor bu bula ak bu wèèx. Am ay bindé yu xonxu ci kaw, bu ndaw bi mugii am momit bula ak wèèx am tamit bindi ci kaw ak ci suuf bu wèèx.

Bóól bi ñu tek ci suuf am na kupeer am ay japeh kai am ay bindi tamit ci koteh bi.

Gigain bangi sol dagit bu blue sey chati mbubu bi Mungi am lu weih ak sey chati lohobi sey kaw Mungi teyeh poset bu weih taka musorram bu weih taka chinam bu weih am i nyari natal yu mak sey kaw nyu wekah am na tamit buntu sey ganaw ak tabul bunyu tek sey suuf.

Juroomi Otto, bu neekë si kanam bu doomu taal la, bu neekë si wetam bu ñuul, bu neekat ci bénen wetam bu weex ak bu xoñxu. Am na tamit benen otto bu neekat ci ganaaw bu ñuul bi. Ci ganaaw mu ngi am ay ker, kër u taax. ganaw kër lu taax bi tamit ,am na ay guy.

Ñénti gór ñugi tóóg ci yoon wi ñaar ña ngi sol yirèh soldar, ñetti yi ñu ngi sol yirèh police. Ci sèèn wet mugii am ap kèr gu fa nekka gu wèèx am xalèh bu fa nekka sol lu wèèx.

Ab photo bu nu weka am ku jigeen gu fa taxaw ak goor ku jigeen ki mogi hees def messam sol roobu ku goor gi mogi nuul sop lu weex xam ak mbahana si suuf nyung fa def ay benda benda.

Ñetti por yin tèg, ñaar ci suuf benna ci kaw mugii am ay bindé bindé yu xonxu ci kaw am tam bindé bindé yu ñuul ci wet bi mu ngi am bindé bindé bu ñuul ci kaw mugii am lu wèèx lu am ay bindé bindé momit. Ci suuf ñing fa bindé ñénti témér.

Ñénti butèèl yu wèèx am ay kupeer yu bula ak jurom benni pot yu wèèx tamid am ay kupeer yu bula. Ñi ngi am ay bindé bindé yu bula, yu orans ak yu wèèx.

Ab palaas bunyi decoore, mu am aye toogu, chi digh mungi am taabul, chi kote yaangi am aye rido yu nyu tak, chi kaw mungi am aye lampu.

Jigeen ju took, tiyeeh leketam, sol aye chax yu beuri chi baatam, jeul nyaari malaan yu bokul, tek chi kaw bopam.

Xibarr buñ binduh ay binduh binduh yu xonxo. Nyent goor nyun ci kaw. Bena goor mung ci diguh bi, am jigeen bu neka ci suff.

Ay Otto ñi ngi taxaw , am ay nit yuy dox sééni soxla ci wetu Otto yi mugii am ap palas senga ci ganaw mugii am ay guy.

Hale yaangi tahaw sol sen yireeh jangee kaay, boot seeni saak, chi seen ganaaw mungi am ab taax, am aye garap chi wet bi.

Ñaari pééri dalli yu gór yu sokola, sokola bu tik.

Poti mayonnaise bu am mayonnaise waii fesut.

Jigeen ba'ngi taxaw sol róbbu bu ñuul bu am lu orans si kaw, takka mesor ram bu wèèx takka cèèn nam teyeh fulor bu wèèx.

Amna gigain bu takhaw am kukor longue, longue ganaw, nekue chi ganawam sehgue deff aiiy rasta, gigain bangy sol rohbu bu chocolat, deff aiiy meecham, jel bena lokhom tek chi lokhor kenen kii, jel benen lokhom bii tek kor chii bopam.

Nyarri palati weex yunye tek mungi am aye lekuh si birr lekuh bange orange amna lu weex lunye tek si kawam ak ap khop bu green

Banana yu beuri, yu nyu dagale ben palaas.

Xibarr buñ binda ay bindi bindi yu xonxu, am na ñi nekka ci kaw, am ñi nekka ci digih bi moy president Gambia ak ci suuf benna gigeen bu teyeh telephone.

sarseretu mbaam bu tahaw am barigo bu nek ci kaw sereet bi am beneu goor bufa tog am tamit haleh bu goor akk bu jigeen yu tahaw ci wetu pompeh bi am benen haleh bu jigeen bu neek ci wet bi am kulen hala sori tuti yenu ab siyo bu weex amna tamit gueyy bu nek Sen ganaw ak ay nyaax yu bari ci bori mbaam bi mungi am pan bu bulo

Tablu bu neka si kaw nyu def ay benda benda yu bulo am jigeen bu tawaw si wetam ku hess sol lu nuul sol werr yu nuul wacheh karawam amna tamit ay goi yu neka si kanaw.

Hibaar, bu am aye bindi bindi yu xonxu, am aye nit yu nek chi kaw, am nyati nit yu nek si digbi, ak yanen nyati nit yu nek chi suuf.

Aye otu yu neka se yonn be ak bene nete ku sol yere bu bluelo am tamin ab tahh bu neke se wett be.

Ñénti Otto yu mak yu am ay am ay sako yu barri ci kaw , sako yu wèèx am ñaari xalèh yu taxaw ci suuf .

Gigeen bangi taxaw sol róbbam bu orans bu am lu wèèx, takka mesor ram def cèèn nam. Am ñaari xalèh yu nekka ci benna wet bi ak yenen ñetti xalèh yu nekka ci benen wet bi.

Nyaari jigeen yangi tahaw, kena kaangi wah, mungi sol mbubu bu buleuh, zipu, tak musooram, keneen kaangi nek chi booram, sol yireeh jangee kaayam, def kaalam.

Xibarr bu am ay bindi bindi yu xonxu, am ñaari gór yu nekka ci kaw ku kos ak ku sol xaptan bu am mbàxna. Am ku nekka ci suuf momit mu sol xaptan bu wèèx sol mbàxna nam.

Otto bu mak bu wèèx ba'ngi taxaw buntu ba'ngi ubééku, am ay nit yu nekka ci bitih di dem. Ci ganaw wam mugii am guy.

Palat bu wèèx bu ñu tèg salaat. Ci ganaw wam mugii am ay karó yu wèèx.

Xibaar buñ binduh, binduh binduh yu xonxo am nyarri goor yu cuss yu nekuh ci kotebi ci kaw. Ak benen goor bu takhaw ak fenen fu safari di taak keh. Ci suuf mungi am ap jigeen bu tokk def musor ram.

Mandarga bu am ay benda benda yu bulo ak yu orance am tamit si weet bi bu xonxu lu weex lu bulo lu weex ak lu green am tamit ay bidew yu orance yu neka si kaw.

Jigeen bangi takhaw sul robu bu chocola. Feel nyarii loxhom daf ci penkam, daf mesam. Ci ganawam mungi am buntu bu ñuul. Ci wetam mungi am karo yu orange, yu weex, yu ñuul.

Ñaari pééri jaru yu am ay kulor yu bokut yu barri . Am na yu bula, am na yu ñuul, am yu wèèx .

Mandarga bu am ay bindé yu wèèx yu warr melni ap zero. Am guy bu nekka ci digih picci nu wèèx ba'ngi taxaw ci kaw guy bi mu am ap péél bu nekka ci suuf ak simeng.

Bóól bu wèèx bu am ay panket yu bari ci biir .

palat bu weex buñ tek, tek ci nyarri palat bu ñuul ak bu weex bu ñuul bangi am malo bu weex bangi am mafeh, mafeh bangi am ganar, nyambi ak kane

Ab palas bu baari nit, am nyari mer yu toog, tekk senni musor def sen kaala, kenne ka ngi def kaala bu oras, kenne ka ngi def kaala bu weex, nyingi teeg senni ay jen, dikoy jaay, nit yangi tiye ay panye, di dox, mingi am guuy bu nekk si ganaaw

mandarga buñ binduh, binduh yu bulah ak yu xong khu am tamit lu green ci wet bi mu am lu bulah ci kaw

Nyaari daal yu nyuul, bu jigeen, yu am aye koket, chi biir mungi xala weeh, waay luko weur lepa nyuul.

Kèr ru sengi bu am buntu bu ñuul am benna puul bu nekka ci buntu bi. Am garap tamit bu nekka ci ganaw.

Gigeen ba ngi taxaw sol dagit, dagit bu green jél ñaari loxom tek ci penkam, dèf més am defarr kanamam.

Ganar bu nuul bu kanamam be hauhu tanka ye weehe.

Pañeh bu am fukki kakumba ak ñetti dagg yu ñu tèg ci kaw am.

Flag bunu hang se dege koteh be xonxo koteh be weex che bu xonxo be muge am werr bu weex ak jurume bedew yu weex che koteh be.

Gór ak jigeen ñu ngi tóóg teyeh yanteh ay loxo. Ku gór ka ngi sol xaptan bu green sol montórr, ku jigeen ka ngi sol róbbu bu wèèx bu am lu green ci suuf ak si Kenna bi.

Palate bu weex bu am aye nana se birr.

Gorr bangii sagaa, soll mbubaa bu green 💚tubaii bu nyoul ak dalayuu green 💚 ak kawasii wehk, ak tamitt mbahanaa bu nyoul, mungii soll aii glove you wehk teh mungii sagaa, dii jubalii ball bii, amnaa aii nitt you nekaa sii ganawamm, ak sii kaww tahk bu wehk.

Kettle bi ñing ko plug ci kontak bu wèèx bu am ñaari button. Miir bu ñing ko karó leh karó leh yu wèèx.

Masin bu bula bu am ay bindi bindi yu ñuul ci digih, am tamid butong bu xonxu ak bu green ci suuf.

Palat bu wèèx bu ñi tek ñaari daggi mburu ci biir mburu bi mugii am lu orans am kakumba am salad ci wet bi tam mugii am salad ak kecup ak kakumba tamit.